Meeshaa mana keessatti itti fayyadamnu kan maqaan isaa huubboo jedhamuun beekkamu argaa kan jirrudha. Kunis wantoota dhangala'oo ta'an kanneen akka bishaanii, farsoo fi wantoota dhugaatii garagaraa kan itti naqannudha. Maal irraa hojjatama?

olqa jechuun waan bakka dhagaa guddaa hedduun keessa jiru irratti qaamni bishaanii yokin lagni yeroo darbu kan uumamuu dha. Holqi kun jijjirama keemikaalawaa lafa irratti dhagaa fi bishaan gidduutti gaggeeffamuun kan uumamee dha.

Kun bineensa bosonaa isa hundarra guddaa Arba jedhamuudha. Bineensi kun baay'ee guddaa fi furdaa, akkasumallee humnaa fi ulfaatina guddaa kan qabuudha. bineensi kun kumbii isaatiin waan fedhe buqqisuu danda'a. Kumbiin qaama isaa keessaa iddoo kamitti argama?

Nama dhaabbattee jirtu argaa kan jirruufi isheenis uffata aadaa baayyee miidhagu uffattee kan jirtudha. Akkasumas hidhata mudhiitti hidhatan kan maqaan isaa sabbata jedhamu uffattee kan jirtudha. Aadichi kan uummata eessaati?

Namoonni kunneen qaamolee nageenyaa yoo ta'an, miseensonni qaamolee nageenyaa kunneen miseensota poolisii federaalaa Itoophiyaa dha. Miseensonni poolisii federaalaa Itoophiyaa kunneen, uffata seeraa isaanii haalluu magariisa ta'e qabuu fi koobii halluu diimaa ta'e qabu kaawwatanii hiriiranii jiru.

Injiinarii tokko uffata hojii isaa uffatee sibiila elektriikii dheeraa dhaabbatee jiru tokko ol ilaalaa jirudha. Yeroon isaas guyyaa yeroo aduun jirtudha. Namichi kun maal hojjachuuf as dhaabbatee jira sitti fakkaata?

konkolaataa buufata konkolaataa keessatti argamu argaa kan jirrudha. kunis konkolaattonni baayyeen kan keessatti argamanidha. halluun konkolaataa kanaa ammoo gosa gara garaa yoo ta'u isaanis diimaa, gurraachaafi kanneen biroodha. gamooleen ammoo ala buufata kanaatti ni argamu.

Kun bakka sagantaaleen adda addaa itti gaggeeffamuudha. Bakkii kun wantoota adda addaatiin miidhagee argama. Bakki kun sagantaawwan akka cidhaa, guyyaa dhalootaa fi kanneen biroo bakka itti gaggeeffamuu danda'udha. Bakki kun afuuffaa fi wantoota kan biraan bareedee argama.

Manni amantii kiristaanaa Ortoodooksii bal'aa fi guddaan ni jira. Manni amantaa kun baaxii isaa gubbaa irraa mallattoo fannoo qaba. Oddoo mana kiristaanaa Ortoodooksii kana keessa mukkeen turanii dullooman. baay'inaan ni argamu.

Akka biyya kanaatti marii biyyoolessaa karaa mootummaatiin eegalame milkeessuudhaaf gaheen abbootii gadaa baay'ee guddaadha. Kana waanta ta'eef naannolee kaan irraas hayyoonni argamuudhaan milkaa'insa isaatiif hojii guddaa hojjechaa jiru. Kun immoo nageenya biyya kanaa ni mirkaneessa jedhamee amanama.

Oromoon saba aadaa, duudhaa, amantii fi kanneen kana fakkaatan sirriitti iddootti eegan danuu qaba. Dubartiin uffata aadaa uffattee, siinqee harka isheetti qabattee, faaya miidhaginaan adda ishee bareechitee jirtu kun sabboontuu Oromooti.

Kun bineensa bosonaa qeerramsa jedhamuudha. Qeerramsi kun bifa buburree kan qabuudha. Bineensi kun lafa irra ciisee jira. Bineensi kun saffisa guddaan kan beekamu yoo ta'u, warra sooratu bineensoota marga nyaatan salphumatti reebee qabachuu danda'a.

Dinnichi dhiqamee meeshaa keessatti nammee hurufa guutee jira. Dinnichi gosoota kuduraalee keessa isa tokkko ta'ee baay'inaa naannawaa baddaa kan marguudha. Dinnicha baay'een kun mana keesatti walitti qabamee jira. Innis ittoo ittiin hojjachuuf nu fayyada.

Kilaboota kubbaa miillaa bebbeekamoo addunyaa kan loogoo isaanii waliin agarsiisudha. Kilaboonni Kun hordoftoota hedduu qabu. Fakkeenyaaf Arsenaal, Maanchister siitii, Liiverpuul, Bireentifoordi fi kanneen tarreeffaman kun hundinuu addunyaa irratti baay'ee beekamoodha.

Kun namoonni bashannanaaf bosona keessa yeroo itti deemsa miilaa godhanidha. Namooti kun maatiidha. Ijoollee lamaa fi namoota jajjaboo lamatu jira. Bakki isaan irra deemaa jiran kun karaa bosona keessaati. Cinaa isaanii mukkeen gurguddootu jira.

Kun gosa dhugaatii furdaan Itittuu kan jedhamu yoo ta'u aannan irraa kan hojjatamudha. Itittuun kun qodaa itti dhugamu keessatti naqamee jira. Itittuun dhugaatii faayidaa guddaa qabudha. Qodaan Itittuun kun itti naqamee jiru bifa akkamii qaba?

Dubartoota uffata aadaa wal fakkaatu uffatanii, harka isaanii gara oliitti qabanii tokkummaadhaan dargaggeessa tokko waliin walitti marsanii dhaabachaa jiran argina. Innis gammachuu qoosaa makate kan of keessaa qabuu fi bashannanaa kan jiranidha.

Namoonni baay'een biyya kana keessatti ijoolleen eebba jedhanii amanu. Kana irraa kan ka'e qusannaa maatii hinfayyadaman. Kun immoo daa'ima baay'ee argatanii akka isaan wajjin rakkatan taasisaa jira. Kun immoo daa'imman dhalatan irrattis miidhaa guddaa geessisaa jira.

Akka naannoo Oromiyaatti biyya kana keessatti agarsiifni nyaata aadaa yeroo baay'ee qophaa'uudhaan irratti hojjetama. Kun immoo uummata kanaaf madda galii ta'uu danda'eera. Kana jechuun uummanni Oromoo biyya kana keessatti mana nyaata aadaa bananii hojjetan akka isaan maamila horatanis taasisaa jira.

Meeshaaleen humna ibsaan hojjetan bilbiloota qofaa osoo hin taane, kompiitarootaa fi Televiyiniiwwan garaa garaas humna ibsaa barbaadu. Odeeffannoo yeroo gabaabaa keessatti dhaggeeffattootaan gahuuf kan gargaarudha. Meeshaan kun mana keessan keessa ni jiraa?

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaa amma argaa jirru kun dhugaatii alkoolii warshaa keessatti hojjetamee gara gabaatti ba'udha. dhugaatiin faayidaas tahe miidhaas qaba. akkasuma illee dhugaatiin kun baay'inaan argamaa kan jiruu fi hin buqqayin jirudha.

Oromiyaan godinaalee hedduu qabdu keessaa tokko godina Gujiiti. Godinni kun saba Oromoo aadaa isaa leellisuun guutuudha. Kana irraa ka'uudhaan namoonni achi keessa jiraatan faaya aadaafi waantota aadaadhaan walqabatan hunda akka ta'utti itti fayyadamaa jiru.

Dubartiin magaalli ilkaan kaarruu takka kolfaa jirti. Dubartiin kolfaa jirtu tun uffata magariisa fi makaa gurraachaa qabu mataa fi mudhii olitti marattee kolfaa nirti. Harka ishee irratti faaya meetii yookan sibiila irraa hojjatame keewwattee jira.

Oromoon Arsii uummata baay'ee aadaa isaa jaalatudha. Uummanni kun uffata aadaa baay'ee miidhagaa qaba. Uffanni kun bakka hunda uffatanii yoodeeman nama bareecha malee nama hinqaanessu. Kanaaf jecha Qarreefi Qeerroon akkasumas Jaarsaafi Jaartiin akkuma ummurii isaaniitti uffata isaaniif akka aadaatti kaa'ame uffatanii adeemu.

Namni tokko taahee tokko immoo dhaabbatee jira gidduu jara kanaatti immoo barreeffama afaan ingiliffaatu jira. Namichi dhaabatee jiru kun waan gurraacha wayii harkatti qabattee jira. Namichi taa'ee jiru Kun maal yaadaa jira?

Buddeen tirii irra diriiree jiru irratti ittoon gosa adda addaa diriiree jira. Isaanis ittoo raafuu, muraa timaatimaa fi paastaa fa'aadha. Meeshaan maaddiin irratti ba'ee jiru akkaan guddaa fi bal'aa kan ta'eedha.

Namoonni saalan dubara ta'an fi haalluu gogaa qaamaa gurraacha ta'e qaban kunneen, uffata aadaa gosa garaa garaa uffatanii, hiriiranii dhaabatanii jiru. Kana malees caaccuu callee adda isaanitti akkasumas morma isaanitti kaawwatanii dhaabatanii jiru.

Kun oomisha dibata mataaf kan ta'u, maqaan isaa Zalaash jedhama. Oomishi dibataa kun qodaa pilaastikaatti naqamee qadaadamee jira. Qodaa kana irratti barreefami garaa garaa irratti barreeffamee jira. Qadaadi qodaa kanaa halluu bifa kamii qaba?

Namoonni akkuma danda'anii fi akkuma isaanif mijatetti gosoota geejjibaa gara garaa yeroo fayyadaman ni argamu. Isaan keessaa gosti geejjibaa kan salphaa ta'e biskileeta kan jedhamu kan suura armaan olii irratti argamu kana.

Kuni Kophee dhiiraa furdaadha. Kopheen kun bifti isaa gurraacha yoo ta'u gogaa irraa kan tolfameedha. Lafarraa olka'iinsa qaba. Hidhaan isaa ammoo bifa gurraacha kan qabu ta'ee dheeraadha. Dhaabbanni kophee kanaa pilaastika jabaa irraa kan hojjatameedha.

namoota baayyatanii karaa irra deemaa jiran argaa kan jirru yoo ta'u namoonni kunis kan isaan deemaa jiraniin gosa konkolaataa keessaa kan luka lama qabdu motora jedhamuun kan beekkamtudha. isaanis namoota poolisoota ta'anidha.

Kuni namoota uffata dampii poolisii uffataniidha. Namooti kun daandii irra dhagaa irra taa'anii mobaayila isaanii tuttuqaa kan jiran yoo ta'u, poolisoonni kun saalli isaanii dubartootadha. Dubartooti kun dugda isaaniin maalitti hirkatanii jiru?

Kun gosa allaattii sumburbuta jedhamtuudha. Allaattiin kun saffisa baay'ee guddaa kan qabduu fi dandeetti arguu cimaa kan qabduudha. Allaattin kun allaattiwwwan kan biraa nyaachuudhaan beekamti. Allaattiin kun muka soofame wayii irra dhaabachaa jirti.

Iddoo kanatti wanti amma suuraa isaa argaa jirru kun muka odaa bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan tahedha. akkasuma illee mukti odaa kun hawaasa Oromoo biratti faayidaa qaba. mukti odaa kun hawaasa Oromoo biraatti akkamitti ilaalama?

Meeshaa sibiila irraa hojjetame yoo ta'u, lamaan isaa Wal canaa olkaawwameera. Lamaan isaa iyyuu waa ittiin hiikuuf gargaaruu. Waan adii irra kaawwamee jira. Halluun isaa gurraachaan ni jraataa? Bituuf yoo barbaanne eessatti araganna?

Uumama harki waaqaa Uume hundinuu namatti tolu. Kaan isaanii manatti galu, aan isaanii immoo bosona keessa jiraatu. Kan qilleensa irra balali'anis immoo jiru. Warreen qilleensa keessa balali'an keessaa sinbirri as teessee jirtu kun tokko.

Manni waantota garaa garaa irraa ijaaramuu ni danda'a. Manneen kunneen mana citaa kan jedhaman yommuu ta'u, naannoo bosona magariisaatti ijaaramanii kan jiranidha. Manneen kunneen yeroo baay'ee naannoo baadiyyaatti kan ijaaramanidha.

Kun bineensa gosa qerramsaa kan ta'eedha. Bineensi kun bifa corree kan qabu yoo ta'u, bosona keessa dhaabatee argama. Bineensi kun saaffisa baay'ee guddaa qabaachuun beekama. Bineensi kun bineensota kanneen biroo warra marga nyaatan kan sooratuudha.

Dhalli namaa oksijiinii malee hin jiraatu. Oksijiinii immoo kan argatu qilleensa keessaati. Biqiltoonni oksijiinii gadhiisanii qilleensa gubataa fudhatu. Garuu namni gaafa dhukkubsatee hargansuuf rakkatu, oksijiinii namtolchee qodaa kana keessa jitu kanatu kennamaaf. Kanaaf qodaan kun oksijiinii baachuuf gargaara.

oduu guyyaa darbaa jiru argaa kan jirrudha. innis kan inni darbaa jiru karaa fooddaa televejiinii yoo ta'u kan inni darbuun ammoo afaan amaariffaatiinidh. kunis namoota anga'oota biyyoota Aafrikaa baayyee kan argaa jirrudha.

Kun nyaata Itoophiyaa keessatti beekamu, kan ittoon biddeenaan nyaatamu ta'ee, ittoon isaa tagaabinoo jedhama. Ittoon kun bifa diimaa kan qabu yoo ta'u meeshaa suphee irra hojjatame irratti dhiyaatee jira. Halluun meeshaa ittoon kun itti dhiyaatee maalidha?

Konkolaataa guddaan meeshaalee gurguddaa ijaarsaa fi kontiinaroota konkolaataa irratti fe'uu fi buusuuf nama fayyadu dhaabbatee jira. Konkolaataan kun bifti isaa keelloo fi hangi isaa guddaadha. Gubbaa isaatti kan meeshaa ulfaataa ittiin kaasuuf fayyadu. baatee argama.

Meeshaa dammi kanniisaa keessa jiruudha. dammi Kuni baay'ee qulqulluu Kan ta'eedha. meeshaan dammi keessatti naqamee jiru Kuni halluu adii Kan qabuudha. dammi kanniisaan Kan oomishamu ta'ee nyaataaf Kan oolu nyaata dhandhama mi'aawaa qabuudha.

Namichi uffata gurraacha uffatee oduu dubbisaa jira. Duuba irraan muummeen ministara Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad dhaabbatee faaruu alaabaa Itiyoophiyaa faarfachaa jira. Jalaan afaan Amaariffaan barreeffamni ' Oduu sa'aatii ja'aa ' jedhu barreeffamee jira.

Namoota yookaan loltoota argaa kan jirrudha. Isaanis lafa kanatti kan isaan argaman meeshaa waraanaa qabatanii yoo ta'u fuuldura isaaniitti dhukaasa dhukaasaa kan jiranidha. Meeshaan isaan hidhatanii yookaan qabatanii jiran kun maal jedhama?

Teessumni kun konkolaataa kan qabuu fi socho'uu kan danda'udha. Yeroo baay'ee namoota kutaa dubbisaa keessa taa'anii qo'atanii fi hojjettoota kompiitaraan barreessaniif kan dhiyeeffamudha. Hirkoo lallaafaa waan qabuuf irra taa'uuf baay'ee mijataadha.

Kun namoota buna dhuguuf iddoo bunaatti argaman yoo ta'u intalli buna danfiftu bun a buusafii jirti. Bakka mana bunaa kanatti namoonni buna dhuguuf jedhan namoota lamadha. Bakka kana irraa achi hiiqee maaltu jira?

Mukti baalli isaa akka malee baala diimaa fakkaatu qabu tokko dalga galee jira. Muka kana yemmuu baala isaa irraa muraan coba adii aannan fakkaatu qaba . Mukti kun gosa adaamii jalatti ramadama..

mana bifa ammayyaatiin ijaarame yommuu ta'u, balballi manichaa immoo diimaadha. Halluun manichaa immoo adii yoo ta'u, bifa baay'ee namatti toluun kan ijaaramedha. Manicha fulduratti immoo mukeetii baay'ee dhedheeroo ta'antu mul'ata.

Yeroo ammaa kana addunyaa irratti faaya baay'eetu hojjetamee gurguramaa jira. Faayyi kun immoo waantota gati jabeeyyii ta'an irraa kan hojjetamaa jiru baay'eedha. Kana irraa ka'uudhaan namoonni hedduun warri maallaqa qaban waanta kana bitachuudhaan itti fayyadamaa jiru.

Harka namoota sadii kan biiraa qabatanii jiranidha. Isaanis mana dhugaatii keessatti biiraa burcuqqoo keessatti naqatanii dhuguudhaf kan waliin rukutaa jiranidha. Biiran burcuqqoo keessaa lama immoo minjaala isaan bira jiru irra taa'ee jira.

Kun dukkaana meeshaaleen ijaarsaa itti gurguramani. Bakka kanatti namoonni bituuf dhaqan balbala dukkaana kanaa irra dhaabatanii argamu. Fuuldura dukkaana kanaa meeshaaleen ijaarsa manaaf oolan, ujummooleen garaa garaa fi qorqorroon ni argamu.

Namoota karaa irra baayyatanii deemaa yookaan fiigaa jiran argaa kan jirru yoo ta'u, isaanis namoota uffata wal fakkaataa uffatanii jiraniifi namoota atileetota yookaan ispoortii namoota hojjatanidha. Bakki isaan jiran kun maal jedhama?

Namoonni biyya kanaa yeroo durii irraa kaasee hojii baay'ee gaarii ta'e hojjechuudhaan jireenya isaanii fooyyeffatu. Kun immoo isaaniif yeroo sanatti bu'aa guddaa kennaa ture. Hanga har'aattis namoonni baay'een ogummaa isaanii kana dhaaluudhaan ittiin jiraachaa jiru.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa yookiin fakkii isaa as irratti argaa jirru kun bineensa goota bosona galuu maqaan isaa qeerransaa kan jedhamudha. akkasuma illee qeerransi kun bifti isaa buburree kan tahedha.

Nyaata bilcheessuuf namni qoraan fayyadama. Namni kun qoraan baatanii karaa guddaa irra deemaa jiru. Dudduuba isaaniittis namni qoraan baatu kan biraan ni mul'atu. Lamaan isaanii iyyuu gara mana isaanitti deemaa waan jiran fakkaatu.

Baabura karaa isaa yookaan hadiida irra deemaa jiru argaa kan jirrudha. Kunis baaburri meeshaa yookaan nama bakka tokkoo fe'ee bakka biraatti geessuuf kan nu tajaajiludha. Karaan kun maalirra kan hojjatamedha?

Kuni beellada manaa saree jedhamtuudha. Beelladi kun yeroo namni hin jirretti qe'ee eeguuf tajaajilti. Sareen kun bifa magaala fi adii kan qabduudha. Sareen kun Huddu isheetiin teessee jirti. Bakki saree kun teessee jirtu lafa margaati.

"Haati daa'ima isheef waan isheen hin taane hin jiru" barreeffamni jedhu kun beeksisa waa'ee kabaja haadhaa kan agarsiisudha. Dibata rifeensaa fi qaama isaaniif ta'u, harmootiin kunneen akka bitaniif kan isaan gorsudha.

Namni waan ittiin jiraatu argachuun dirqama. Waan isa barbaachisu kana immoo hojiilee adda addaa irratti bobba'uun galii achi irraa aragatuun jiraata. Fakkeenyaaf namni galii aragachuuf, lafa gabaatti wantoota adda addaa gurgurachuu danda'a.

Kun alaabaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa yoo ta'u, bifti alaabaa kanaa diimaa, gurraacha fi adiin tartiiba galee jira. Alaabaan kun gidduu isaatti mallattoo saba oromoo kan ta'e muka Odaa of irra kan qabuudha.

Haroo keessatti manni citaa iraa ijaarame tokkotu jira. Manni kun haroo yookiin bishaan kana keessatti ol kaafamee kan ijaarameedha. Haroon kun lafa gadi fagoo yookiin hallayyaa keessatti argama. Cinaa haroo kanaatti gaarri biqilootaan uwwifametu jira.

Kun dhugaatii alkoolii biheeraawwii jedhamuudha. Alkooliin kun qaruuratti naqamee saamsamee jira. Qaruuraa isaa kana irratti barreefamni waa'ee alkoolii kanaa dubbatu garaa garaa fi mallattoowwan dhaabbata alkooliii kana oomishuu ni argamu.

Kun oomisha midhaan qamadii maasii irratti argamuudha. Qamadiin kun firii godhachaa kan jiru yoo ta'u, haala gaarii irratti argama. Qamadiin oomisha baay'ee beekamaa fi nyaataa kan oolu yoo ta'u, gosti midhaanii kun Itoophiyaatti baay'ee beekamaadha.

Kun hooggantoota milishaa eebba milishaa warra haarawa irratti argamaniidha. Namoonni kun dhaabatanii kabaja ebbifamtoota kanaaf qaban agarsiisaa jiru. Namoonni kun lakkoofsi isaanii afuridha. Gubbaa namoota dhaabatanii jiran kanaatti maaltu argama?

Dibannaa mataa yookiin dabbasaa keenya dibachuuf gargaaramnudha. Innis gusa dibannaa dhoqqee yookiin kan dhangala'oo hin taanedha. Meeshaan dibannaan rifeensaa kun keessa taa'u haalluu burtukaanawaa kan qabu yoo ta'u innis lafa taa'ee kan jirudha.

Kuni nyaata aadaa Oromoo Cumboo jedhamuun beekamuudha. Baay'inaan Oromoo Wallaggaa biratti beekamaadha. Nyaati kun qixxaa xaafii, baaduu fi dhadhaa irraa qophaa'a. Nyaati kun baay'ee kan mi'aayudha. Qixxaan isaa bifa diimatti siiqu kan qabu yoo ta'u baaduun ammoo adiidha.

Kun kitaaba Afaan Oromoon barraa'e yoo ta'u, kitaabi kun maqaan 'Jaarraa' jedhama. Kitaabi kun kan barreeffame Jaatanii Diida Harootini. Qola kitaaba kanaa irratti Abbaan Gadaa farda yaabbatee argama. Qolli kitaaba kana waa'ee kitaaba kanaa kan dubbatu barreeffama adda addaa qaba.

Daakiyyeen wal duraa duubaa tarree galanii bishaan daakaa jiru. Daakiyyeen bishaan daakaa jiran kunneen hundi isaanituu cuucciidha. Daakiyyeen gosoota allaattii keessaa tokko taatee bishaan daakuus balali'uus kan dandeessudha. Biikiin afaan isaanii gugurraacha.

Asxaan biiroo dhimma alaa Itiyoophiyaa fakkii gamoo fakkaatu ofirraa qaba. Jalaan Barreeffamni Afaan Amaaraa fi. Afaan Ingiliffaaan ' Riippabilika Federaalaawaa, Dimokiraatawaa Itiyoophiyaa , Ministara dhimma alaa Itiyoophiyaa ' jedhu barreeffamee jira.

Kunneen oomisha dibata urgooftuwwan adda addaati. Oomishaalee kunniin gulantaa irra toora galanii kaa'amanii jiru. Urgooftuwwan kunniin qodaa halluu garaa garaatti qabutti naqamanii jiru. Gulantaan isaan irra taa'an kun sibiila irraa kan hojjatameedha.

Kun gosa allaattii kan taate yoo ta'u, maqaan ishee makoodiidha. Makoodiin kun qaamaan xiqqoo fi baallee yookiin koochoo xiqqaa kan qabduudha. Makoodiin kun dhagaa irra dhaabattee jirti. Makoodiin kun bifti ishee daalachadha.

Namoonni kunneen aangawoota mootummaa federaalaa Itoophiyaati. Namoonni kunneen sirna waadaa galuu yookin kakuu kan gaggeessaa jiran yoo ta'u, yaa'ii waloo mana maree bakka bu'oota ummataa fi mana maree federeeshinii irratti gaggeessaa jiru.

Kun bakka namoonni karaa irra taa'anii itti kuduraa fi muduraalee garaa garaa itti gurguraniidha. Yeroo baay'ee namoonni bakka itti gurguran hin qabne karaa cinaatti oomisha kana gurguratu. Bakka kanatti namni oomisha kana gurguru cina muduraalee kanaa taa'ee argama.

Tamsaasa oduu kallattiinhawaaa qaqqabsiisuuf midiyaan hawaasaa baay'ee barbaachisaadha. Miidiyaawwan hawaasaa ka Afaan garaa gaaatiin odeeffannoo balballoomsan hedduutu jiru. Isaan keessaa midiyaan Saba guddaa ka afaan Oromootiin darbu OBN dha. Namichi Kun achirratti oduu tamsaasaa jira.

hara guddaa argaa kan jirruufi innis hara Laangaannoo jedhamuun kan beekkamu naannoo oromiyaa keessatti kan argamu hara baayyee bal'aa kan ta'edha. hara kana cinaatti ammoo kan argamu bakka bashananaa baayyee bareedhaadha.

Kun waldorgommii wal lola namoota ispoortii teekwaandoo baratan gidduuti. Namoonni lamaan kun garee isaanii bakka bu'anii kan dorgoman yoo ta'u, namoonni bakka sanatti walitti qabamanii eentu akka mo'atu ilaalaa jiru.

Kun biqiltuu baala babal'aa qabuu fi mataarraan habaaboo qabudha. biqiltuu kana cinaa muka gogaa tokkotu dhaabatee argama. Bakka biqiltuun kun jiru irraa achi fagaateee manneen bakka tokkotti ijaaramantu jira. maqaan biqiltuu kanaa maal jedhama?

Meeshaan uffata caccabe walqixxeessu yeroo ammaa gabaa keessatti baay'ee barbaadamaa jira. Kana jechuun meeshaan kun namoonni yeroo uffata isaanii miiccatanii qoorfatan akka ittiin wayyaa isaanii sirreeffatan taasisuu danda'eera. Waanti kun immoo bakka baay'eetti barbaadamaadha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa as irratti argaa jirru kun maqaan isaa akaayii garbuu kan tahedha. akaayiin garbuu kana namatu harkatti qabatee dhaabbachaa jira. akaayiin kun faayidaa maalii manaaf kenna?

Namootni mana keessatti walitti qabamanii nyaata nyaachuuf qophaa'aa jiru. Namootni muraasni uffata aadaa uffatanii kan jiraniidha. Namoota mana keessa jiran keessaa muraasni isaanii kolfaa kan jiranii fi namichi tokko bishaan harka ittiin dhiqatan fidaafii jira.

Biyyi keenya dhimmoota hedduu irratti miniisteera muuduudhaan hojiin gaarii ta'e akka hojjetamu taasisaa jirti. Kun immoo guddina biyyaatiif faayidaa guddaa qaba. Kana waanta ta'eef rakkoolee baay'een akka furaman taasisuu danda'eera waanta ta'eef hojii gaariidha jedhamee amanama.

Daandiin baaburaa akka addunyaatti jiru baay'ee cimaadha. Daandiin kun sibiila irraa hojjetama. Kana waanta ta'eef baaburri sodaa malee meeshaa hedduu fe'ee irra adeema. Kana cimsuudhaaf immoo akka biyya kanaatti tarkaanfii fudhatameen humna ibsaatiin deemuu akka danda'utti hojjetamee jira.

Biyya keenya keessa dibata gosa hedduutu jira. Dibanni kun immoo namoota baay'ee biratti itti fayyadamamaa jira. Kanneen biyya keenya keessa jiran keessaa tokko Liyaadha. Liyaan dibata qaamaa haalota hedduudhaan qophaa'ee gabaadhaaf dhiyaachaa jirudha.

Mootummaan yeroo ammaa Ameerikaa bulchaa jiru Doonaald Tiraamp jedhama. Namni kun yeroo kammaffaadhaaf filamuudhaan gara aangoo biyya kanaatti dhufe. Kun immoo ummurii jaarsummaa irra jiran kana keessatti dandeettii guddaa akka qaban mul'iseera.

Fuudhaaf heerumni kan gaggeeffamu dhiira tokkoo fi dhalaa tokko gidduutti yoo ta'u, kunis immoo mana amantaa keessatti abbootii amantaan ajjabamanii seera amantichaatiin wal fuudhu. Wanti baay'ee namatti tolu immoo uffata aadaa isaaniitiin faayamanii waliin dhaabbachuu isaaniiti.

Timaatimiin biyya kana keessatti nyaata baay'ee jaalatamaa waanta ta'eef bal'inaan oomishama. Kana irraa ka'uudhaan namoonni baay'een immoo gabaa keessatti daldala isaa irratti hirmaachuudhaan namoota baay'ee biraan gahaa jiru. Kun ta'uun isaa immoo fayyadamummaa qaamota hundaa dabaluu danda'eera.

Kun namoota xiyyaaratti jilbeenfatanii boo'aa jiraniidha. Xiyyaarri tokko ammoo dudduuba isaanitti dhaabattee argamti. Namoonni imaluuf jedhan yookiin xiyyaara kana irra bu'an ammoo naannoo xiyyaara kanaa oli gadi deeddeemaa jiru. Namooti jilbeenfatan kun namoota umuriin deemaniidha.

Allaattiwwan garaa garaa wucoo yaasuudhaan kan wal horanidha. Wucoon kun yeroo dhiyoo baatee adeemuu kan jalqabdedha. Yeroo akkasi allaattii biroon ishee nyaachuu ni dnada'a. maqaan allaattii kanaa maal jedhamuun beekamti?

Saattawwaan morma ishee waaqa keessa ol qabdee morma ishee qeensitee dhaabbachaa jirti. Naannawaa sattawwaan ejjattee jirtu marga jiidhaa fi goggogaan kan guutameedha. Marga gogaa fi jiidhaa kanaa achitti bosonni mukeen gurguddoo qabu ni argama .

Kuni namni dhugaatii alkoolii Farsoo jedhamu dhuguuf osoo buufamaafii jiruuti. Namichi qodaa ittiin dhugamu, burcuqqoo harkaan qabatee jira. Keessummeessituun ammoo qabdee itti buusaafii jirti. Bakki isaa mana dhugaatii yoo ta'u, lafti isaa seraamikiin kan guutameedha.

Farsoon dhugaatii aadaa biyya kana keessatti namoota baay'eedhaan dhugamudha. Dhugaatiin kun namoota biyya kanaatiin durii kaasee hanga har'aatti qophaa'aa kan jirudha. Kanaaf argannoo uummata kanaati jechuu dandeenya. Haa ta'u malee fayyaa namaa irratti miidhaa guddaa geessisuu danda'a.

Dargaggoonni fedhiiwwan qaban irratti hundaa'uun aadaa saba isaanii agarsiisuu keessatti shoora olaanaa kan bahatanidha. Dargaggoonni kun sirba irratti kan shubbisaa jiran yommuu ta'u, uffata aadaa uummataa naannoo isaanii uffatanii sirbaa jiru.

Gabaan bakka gurgurtaa fi bittaa mi'ootaa gara garaati. Wantootni nyaataman, dhugaman, mi'oota dheedhii fi bilchaatoo ta'an gabaa keessatti kan gurguramanidha. Gabaan giddu gala daldalaati. Fakkii kanarratti kan argamu gabaa yoo ta’u gosoota kophee gara garaatu achiitti gurgurama.

Abbootiin Gadaa Oromoo bakka tokkotti walitti qabamanii taa'aa jiru. Abbootiin Gadaa kunneen walgahii godhachaa kan jiran yoo ta'u, hundi isaaniyyuu lafa taa'anii jiru. Abbootiin Gadaa kunneen Uffata aadaa uffachuun akkasumallee ruufa mataatti maratanii jiru.

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Arbi bineensa guddaa addunyaa kana irraa yeroo ammaa qixxee hinqabnedha. Bineensi kun guddina qaama isaa irraa kan ka'e ulfaatinni isaa kiiloo dhibbootaan lakkaa'amu qabaachuu danda'eera. Kana malees ilmoo akkuma isaa guddaa ta'an dhaluus danda'eera.

Kun maatii bakka tokko taa'anii argamaniidha. Maatiin kun walitti sassaabamuun wal hammatanii jalaala wali walii isaanitti agarsiisaa jiru. Namoota kanneen fuula isaanii irraa gammachuutu mul'ata. Namooti kun baay'inni isaanii namoota shanidha.

Dubartoota hedduu waliin deemaa jiraniidha. dubartoonni kunniin uffata walfakkaataa ta'e uffatanii jiru. uffanni isaanii halluu diimaa Fi keelloo Kan qabuudha. dubartoonni Kuni harka isaaniitti marga qabatanii jiru. hundi isaanii harka waliin dhahanii sirbaa jiru.

Baajaajiin biyya kaba edda galtee hojii eegaltee yeroo dhiyoodhaaf bubbuleera. Haata'u malee namoonni hedduun itti fayyadamuudhaaf yeroo itti hinfudhanne. Gabaa keessattis gatii madaalawaadhaan waanta gurguramtuuf namoonni baay'een bitanii itti fayyadamu. Kun immoo hanqina geejibaa xiqqeessuu danda'eer.

Barnoonni hundee qaroominaa fi beekumsaati. Barattoonni fedhii qaban irratti hundaa'anii muummee garaa garaa baratu. Barattoonni kunneen mana barumsaa isaaniitti walitti qabamanii kan jiranidha. Maala akka isaan hojjechaa jiran tarreessuu ni dandeessaa?

Kitaabni Kun kitaaba uummata oromoo keessaa tokko yommuu ta'u maqaan kitaaba kanaa mil'uu miliquu jedhama barreessaan kitaaba kanaa immoo guutaa rabbirraa baqqalaa jedhama. Kitaabni Kun immoo bara Kam keessa bareeffame

Poolisoonni eebba isaanii irratti kafana poolisii daalacha uuffatanii alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa fi alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa qabatanii dhaabbachaa jiru. Bubbeen alaabaa poolisoonni qabatanii jiran samii keessa mirmirsaa jiru. Poolisoonni alaabaa qabatanii dhaabbatan sarara irra dhaabachaa jiru.

Baankiin Awaash akka biyya kanaatti baankii yeroo dheeraadhaaf biyya kana keessa turedha. Kana irraa kan ka'e namoota baay'eetu miseensa baankii kanaa ta'ee jira. Kana irraa ka'uudhaan immoo qabeenyi baankii kanaa guddachuu danda'eera.

Kun bakka guyyaan dhalootaa itti kabajamuudha. Bakki kun wantoota adda addaa kanneen akka afuuffaa fi wantoota birootiin faayamee jira. Akkasumas barreefamni bifa adiin barraa'e kan 'Happy Birthday' jedhu barraa'ee jira.

Kun iddoo itti tajaajilli kominikeeshinii dhaabbata Itiyootelekoom itti kennamudha. Bakki kun bakka itti sararri lakkoofsa bilbilaa itti gurguramudha. Fuuldura bakka kanaatti barreefamoonni garaa garaa ni argamu. Naannawa suuqii kanaatti maal faa'atu argama?

Biyya keenya keessatti dorgommiin miidhagdoota baasuu cimee itti fufaa jira. Waanti akkasii biyya tokkoof baay'ee barbaachisaadha. Kana waanta ta'eef namoonni baay'een carraa kana irraa fayyadamuu danda'aniiru. Fakkeenyaaf aadaafi qabeenya biyyi tokko qabdu ogummaa isaaniitiin beeksisuudhaan galii biyya kanaa dabaluu danda'u.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun foon dheedhii kan tahedha. foonni kun foon nyaataaf kan tahudha. akkasuma illee foonni kun foon sangaa diimina kan tahedha. foonni kun namoota baay'ee kan gahudha. foonni kun kan baay'ee nama hawwisiisuudha.

Kun dhugaatii alkoolii biiraa Habashaa jedhamuudha. Dhugaatiin kun burcuqqoo biiraan ittiin dhugamutti buufamee jira. Burcuqqoon kun qabannaa illee kan qabudha. Dhugaatiin kun teessoo irratti dhugamu irra kaa'amee jira. Bifti dhugaatii biiraa kanaa maalidha?

Itoophiyaan dorgommii fiigicha daandii dheeraa namoota fiigan hedduu qabdi. Isaan keessaa shamarreen Maartaa jedhamtu kun fiigicha karaa kuma sadii meetira fagaatu fiigdee injifachuu kan dandeessedha. Itti badhaafamuun uummata ishee kan gammachiistedha.

Kun Saanduqa dhaabbii kan uffati fi wantoonni akka galmeewwan garaa garaa keessa kaa'amaniidha. Saanduqi kun mukaa fi sibiila irraa kan tolfame yoo ta'u gulantaa adda addaa kan qabuudha. Saanduqi kun mana keessa dhaabatee argama.

Kun konkolaataa fe'iisaa ishee xiqqoodha. Konkolaataan kun gommaa sadi kan qabdu yoo ta'u, ba'aa xixiqqoo ta'an iddoo iddootti geejjibuuf kan ooltudha. Konkolaataan kun bifti ishee diimaa yoo ta'u, dudduuba isheetiin bakka fe'uumsaa qabdi.

Iddoo kanatti wanti amma suuraan isaa argamaa jiru qodaa suphee addaa addaa irraa tolfamee gabaadhaaf dhihaachuuf jechuudha. akkasuma illee qodaa kan hojjechaa kan jiru dubartootadha. qodaan kun dhala namaatiif faayidaa akkamii qaba?

Irreechi uummata Oromoo biratti waanta bakka guddaa qabudha. Kana waanta ta'eef uummanni kun waggaa waggaadhaan bakka irreeffannaa kanatti argamuudhaan uumaa isaa galateeffata. Kun immoo uummata kanaaf aadaa qofa itoo hintaane amantaadha. Kanaaf amantaa duudhaatiin jajjabeeffama.

Shaamarran baay'een isaanii rifeensa isaanii dhahachuudhaan miidhagina isaanii eeggatu. Haalli dhahinsa rifeensaa kun bakkaa bakkatti garaa garummaa haa qabaatu malee kaayyoon isaa walfakkaataadha. Kana irraa immoo namoonni ogummaa kanaan namaaf dhahan galii guddaa irraa argachaa jiru.

Namni guyyaa itt gara addunyaa kanaatti dabalame haadhaa fi abbaa isaa waliin ta'uun ni kabajata. Yeroo kabajanis mana isaanii keessatti yommuu ta'u, wantoota adda addaan faayanii keessatii kabajatu. Intalli kun haadha ishee waliin taate guyyaa dhaloota ishee kabajachaa jirti.

Qusannaa kafaatiif jecha yookiin immoo hanqina lafa qonnaatiif jedhanii namoonni baay'een bakkuma hinmijanne irratti oomisha hedduu hojjetu. Kun immoo warreen itoo lafa gahaa qabanii hojjechuu dhiisanii taa'aniif ergaa jabaa dabarsuu waanta danda'udha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa ishee argaa jiruu intala dubaraa ykn intala shamarranii baay'ee bareedduu fi baay'ee miidhagduu kan taateedha. akkasuma illee huccuu ykn uffannaan intalli kun uffattee jirtu kun uffannaa aadaati.

Kun galma yaadannoo injifannoo Adwaaf Finfinnee Birbirsa Goorootti ijaaramedha. Galmi kun seensa baay'ee kan qabuu fi haala bareedaan kan ijaaramedha. Galma kana cinaa daandii guddaa tokkotu darba. Fuuldura galma kanaatti maaltu argama?

Jeedala diimtuun biyya keenya qofa keessattu kan argamtudha. Itoophiyaa keessaa naannoo Oromiyaa Godina Baalee keessatti argamti. Godina kana keessaa immoo paarkii keessatti waanta argamtuuf daawwattonni haala salphaadhaan akka daawwatan taasisuu danda'eera. Biyya kana keessatti argamuun ishee immoo galii biyya kanaaf galchuu danda'eera.

Kun kitaaba afaan Amaariffaan barraa'e yoo ta'u, barreessaan kitaaba kanaa Baayiluu Girmaa jedhama. Kitaabi kun maqaan isaa 'Oromaayi' jedha. Qolli kitaaba kanaa maqaa kitaaba kanaa fi fakkiiwwan kan biraa of irraa qaba.

Kun nyaata gosa adda addaa bakka tokkotti biddeena wajjin nyaatamu faana dhiyaatedha. Nyaati kun foon bifa garaa garaan hojjatame kan qabuudha. Nyaati kun minjaala irra kaa'atamee nyaatamu irratti qodaa irratti nyaatamu faana dhiyaatee jira.

Kun dhugaatii lallaafaa Kookaa Kollaa jedhamudha. Dhugaatiin kun pilaastikatti naqamee saamsamee kan argamu yoo ta'u, qodaa isaa kana irratti barreffami garaa garaa kan waa'ee dhugaatii kanaa dubbatu ni argama. Dhugaatiin kun bifa gurraacha kan qabuudha.

Nyaatonni kunneen hundi isaanii fuduraa fi kudaraalee garaa garaa irraa kan qopheeffamanii jiranidha. Nyaatonni biqiltoota uumamaa akkasii irraa hojjetaman kunneen fayyummaa qaamaa fi sammuu dhala namaaf baay'ee barbaachisoodha. Namoonni akka nyaataniifis ni gorfamu.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa asi irratt argaa jiru kun allaattii koochoo qabuu ykn allaattii baallee qabuudha. allattiin kun garri morma isaatiin adii taheedha. akkasuma illee uruun isaa illee adii kan tahedha.

Bunni gosa dhugaatii keessaa tokko ta'e, sharafa biyya alaa qabaachuudhaan galii biyya tokkoo guddisuu keessatti gahee guddaa kan qabudha. Bunni Itoophiyaa keessatti daldaltootaaf madda galii, warra dhuganiif immoo madda qaala'iinsa jireenyaa ta'aa jira.

Mana qorqoorroo tokko kan gubbaan isaa alaabaa abbaa gadaa haalluu gurraacha, diimaafi adii akka walduraa duuba isaaniittii dibamedha. Qe'een manni kun keessa jiru guutuun isaa marga kan ta'eefi dallaadhaan alatti immoo haroon kan jirudha.

Kunneen namoota karaa qulqulleessanidha. Namooti kunneen karaatti yaa'un qabanii karaa qulqulleessaa jiru. Namooti kun baay'ina kan qaban yoo ta'u, karaan isaan qulqulleessaa jiran kun daandii aspaaltidha. Namoonni kunneen uffata wal fakkaataa uffatanii argamu.

Kun loowwan karaa irra adeemaa jiranidha. Loowwan kun gaafa dhedheeraa kan qaban yoo ta'u, bifti isaanii adii fi gurraacha wal makaadha. Beelladoonni kuni iddoo ta'e wayiitti geeffamaa jiru. Naannawa beelladoota kanaa maaltu jira?

Oromoon aadaa hedduu kan isa calaqqisiisu qaba. Aadaawwan kana keessaa immoo aadaan nyaataa isa tokko. Yeroo Aadaa nyaataa kana agarsiisan haadholiin nyaata kana qopheessan, uffata aadaa isaanii uffatanii nyaaticha cinaa dhaabbatu.

Kun atileetii Itoophiyaa Saamu'eel Tafarraa jedhamuudha. Atileetiin kun wal dorgommii fiigichaa irratti argama. Uffati inni uffatee fiigaa jiru halluu alaabaa Itoophiyaa kan dibameedha. Atileetiin biraas dudduuba isaa jira. Atileetiin dudduuba isaa jiru kun atileetii biyya kamiiti?

Konkolaataa yeroo ammaa biyya kana keessatti tajaajila kennaa jiru keessaa tokko kan geejibaa namaatiif ooludha. Kun immoo gosoota hedduu kan qabu waanta ta'eef namoota baay'eetu itti fayyadama. Kun immoo keessumaa biyya keenya keessatti tajaajila gahaa kennaa jira.

Kun oomisha bifa lallaafaa qabu kan lawuzii jedhamuudha. Lawuziin kun yeroo baay'ee, daabbotti dibamuun kan nyaatamuudha. Oomishni kun qodaa pilaastikaatti naqamee saamsamee argama. Qodaa kana irratti barreefamni waa'ee oomisha kanaa ibsu irratti baarra'ee jira.

Naannoo lafa gabaatti wantoota dhala namaaf barbaachisu hedduutu argama. Lafa gabaatti akkuma namni hedduun argamu, meeshaalee hedduunis ni argamu. Namni lafa gabaatti aduu keessa waan taa'ee meeshaa isaa gurguratuuf, dibaabee qabata.

Weellisaa Kee'ol Nagaasaa jedhama. Weellisaa Oromoo jaallatamaadha. Keessattu sirba isaa Jamaree jedhuun akka malee jaallatame. Weelluwwan babbareedaa kan biraas ni qaba. Morma isaa irra faaya qal'oo wayii kan qabu yoo ta'u, shurraabii bifaan adii fi gurrachaan wal make uffatee argama.

Kun kutaa barnootaa bakka barattoonni taa'anii itti barataniidha. Bakki kun wantoota barnoota barsiisuuf barbaachisu kanneen akka gabatee gurraachaa, minjaala, teessoo barataan irra taa'u fi kanneen biroon bifa guutuu ta'ee kutaa kana keessatti argamu.

Kun gosa konkolaataa baasii jedhamudha. Konkolaataan kun halluu cuquliisa fi magariisa kan dibame yoo ta'u, foddaan isaa ammoo halluu guraacha qaba. Konkolaataan kun daandii aspaaltii irra deemaa jira. dudduuba baasii kanaatti maaltu argama?

Kuni roobootii mana qulqulleessaa jirtuudha. roobootiin kun meeshaa yookiin maashinii mana itti qulqulleessan qabachuun mana qulqulleessaa jirti. Roobootiin kun bifa adii kan qabdu yoo ta'u lafarraa xiqqoo ol dheertudha. Wantoonni cinaa roobootii kanaatti argaman maal faadha?

Kun namooti osoo mana haaraa ijaaraa jiraniiti. Namoonni kun mana mukaan ijaaraa kan jiran yoo ta'u, Inni tokko gubbaa irra taa'ee ijaaraa jira. Kuuwwan ammoo lafarraa isa gargaaraa jiru. Namoonni mana kana ijaaraa jiran lakkoofsaan meeqa ta'u?

Namoonni sirna bittaa fi gurgurtaa midhaanii raawwatan bu'aa fi kisaaraa hundumaa danda'anii jiraatu. Dubartiin kun midhaan hedduu keeshaa kuntaala keessatti kuufamanii jiran gurguruuf keessa teessee jirti. Dabalataan meeshaalee muraasas ni gurgurti.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun biqiloota magariisa gosa addaa addaa tahee argaa jirra. Iddoo biqiloonni kun itti argamsn magariisa'ee bareedee kan jiruu fi kan baay'ee namatti toluudha.

Akka biyya kanaatti meeshaaleen mana keessaa yeroo durii suphee irraa hojjetamaa ture. Haa ta'u malee yeroo ammaas namoonni muraasni keessumaa naannoo baadiyyaatti meeshaa kanatti fayyadamaa jiru. Kana malees hoteelonni nyaata aadaa hojjetan meeshaa kanatti dhimma bahu.

Biyya keenya Itoophiyaa keessatti uummatni amantaawwan gosa gara garaa kan hordofan yoo ta’u amantaalee kanneen akka Kiristaanaa, Islamaa, Waaqeffataa, Kaatoolikii fi kanneen biroon ni argamu. Amantaawwan kanneen keessaa suuraa kana irratti kan argamu yeroo baay'ee suuraa mana amantaa kiristiyaanaa Ortodooksiiti.

Kun haroo wancii jedhama. Haroon kun uumamaan haroo baay'ee bareedaadha. Haroon kun bosonaan marfamee kan argamuudha. Haroon kun Oromiyaa Godina Shawaa Kibba Lixaatti kan argamudha. Haroon kun bifa akkamii qaba?

Oomishni kun, oomisha miidhaginaa dha. Oomishni miidhaginaa fi qulqullinaa kun dibata mataa fi dibata rifeensaa dha. Dibanni kun dibata zayitaa kan gogaa qaamaa fi rifeensaa yoo ta'u, dibanni kun qulqullina fi miidhagina gogaa qaamaa fi rifeensaa eeguuf faayyada.

Kun shubbistoota uffata aadaa uffatanii shubbisaa jiraniidha. Shubbistoonni kanneen keessaa warreen dubaraa dibaabee qabatanii shubbisaa kan jiran yoo ta'u, warreen dhiiraa ammoo dudduuba isaaniin dhabbatanii shubbisaa jiru. Uffati isaan uffatanii shubbisaa jiran kun uffata aadaa eessaati?

Bunni haala gaariidhaan akaa'ame yeroo ilaalan baay'ee namatti tola. Kana irraa ka'uudhaan namoonni muraasni akaa'amaa isaa nyaatu. Kun immoo kan araada itti ta'es namoota baay'eedha. Kan haala gaariidhaan akaa'ame kana yeroo dhugan immoo fayyaa namaatiif bayeessa.

Nyaanni kun, nyaata aadaa dha. Nyaanni aadaa kun maqaan isaa buna qalaa kan jedhamuun beekamu yoo ta'u, firii bunaa fi wantoota biroo kan akka :dhadhaa, zayita, barbaree fi ashaboo faa irraa qopha'a. Bunni qalaa nyaata aadaa Oromoo keessaa isa tokko.

Hayileen gabrasillaasee nama fiigichaan biyya keenya addunyaa irratti beeksisuu danda'edha. Kana irraa ka'uudhaan akka dhuunfaa isaattis beekamtii guddaa argachuu danda'eera. Kana malees faayidaa guddaa irraa argachuus danda'eera. Fakkeenyaaf qarshii isa irraa argatuun abbaa qabeenyaa ta'eera.

Namoonni kunneen amantoota waldaa Kiristaanaa Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa dha. Namoonni kunneen uffata faaruu amantichaa uffatanii fi meeshaa faaruu baganaa jedhamu qabatanii faarfachaa jiru. Namoonni kunneen lakkoofsan hedduummattanii mana amantichaa cinaatti meeshaa muuziqaa baganaa jedhamu fayyadamuun faarfachaa jiru.

Yeroo kompiitara fayyadamnu meeshaa maawozii jedhamu fayyadamna. Yeroo fayyadamnu immoo minjaala irra goonee kompiitarii keenyaan wal quunnamsiisneet fayyadamna. Kunis waan dalagnu sana ariitiin akka hojjennuuf nu gargaara. Maawoziin bifa gurracha qaba

Kun teessoo hirkoo kan miila afur qabu ta'ee, muka irraa kan hojjatameedha. Akkasumas irri isaa ispoonjiin itti hodhamee jira. Teessoon kun gubbaan isaa bifa gurraacha kan qabu yoo ta'u cinaan isaa halluu diimaa qaba. Teessoon kun maal irra dhaabatee jira?

Qullubii harkaan dhaabamee reefu lataa jirudha. Lafti irratti dhaabamee jiru immoo biyyoon isaa diimaadha. Qullubii kanaan gamatti waan akka qoree fakkatutu argama. Akkasumas mukti walakkaa qullubbiiwan kanaa dhaabbatee jiru ni mul'ata.

Biyyi keenya Itoophiyaan horsiisa looniitiin baay'ee beekamtuudha. Haata'u malee Loon ishee kun immoo sanyii filatamaa ta'uu dhiisuun isaanii kisaaraa guddaa uummata biyya kanaa irraan gahaa jira. Kana sababeeffachuudhaan namoonni muraasni sanyii filatamaa biyya alaa irraa galan fayyadamyuu eegalaniiru.

Gundoon biyya keenya keessatti meeshaa baay'ee tajaajila guddaa kennaa jirudha. Kana irraa ka'uudhaan namoonni hojii isaa irratti bobba'an baay'inaan oomishaa jiru. Kun immoo gabaa keessatti akka baay'inaan dhiyaatu taasiseera. Kana irraa kan ka'e namoonni gatii madaalawaadhaan bitatu.

Dubartootni hedduun walitti qabamanii kolfaa jiru. Dubartootni hedduun huccuu halluu wal fakkaataa uffatanii kan jiranii fi dabbasaa mataa isaanii jalatti shaashii maratanii kan jiraniidha. Halluun garagaraa huccuu isaanii irra ni jira.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaanii asitti argaa jirru kun wantoota addaa addaa gurguraaf gabaatti dhihaatee jirudha. wantoonni gabaatti dhihaatanii jiran kunis suukii keessatti argamaa jiru. akkasuma illee baay'een isaanii kiiloodha gurguramu.

Kunneen namoota istaadiyeemitti walitti qabamanii tapha kubbaa ilaalaa fi garee jaalatan itti deeggaraa jiranidha. Namoonni kun dhaabatanii taphattootatti hamilee horaa jiru. Deeggartoonni kun kan kilaba kamii akka ta'e himuu dandeessaa?

Dhikkifannaan miira yeroo muddamaa nama mudatudha. Kana irraa ka'uudhaan namoonni yeroo baay'ee bakka hojii baay'ee rakkisaa keessa hojjetan rakkina guddaatu isaan mudata. Kana irraa ka'uudhaan kitaabileen barreeffamanis dhugaa nuuf bahu. Kana waanta ta'eef namoonni baay'een miira namootaa hubachuu danda'aniiru.

Mootummaan naannoo Oromiyaa duraanii obbo Muktar Kadir jedhaman kan yeroo wayyaaneen biyya Itoophiyaa bulchaa turte Oromiyaa bulchaa turanidha. Dhiigni isaa Tigiraayi jedhamee shakkama. Sababni isaa wayyaanee waliin ta'uun uummata Oromoo baay'ee rakkisaa ture.

Kun konkolaataa gosti isaa baasii kan toophiyaa keessatti argamu, kan maqaan isaa "Salaam Bus" jedhamuudha. Baasiin kun gara jalaan bifti isaa magariisa. gara gubbaan ammoo gurrachadha. Baasiin kun dhaabatee kan jiruudha. Dudduuba baasii kanaatti maaltu argama?

Waliin gahinsi mana barnootaa biyya kana keessatti faayidaa guddaa argamsiisaa jira. Kana jechuun lammiileen biyya kanaa wallaalummaa irraa bilisa akka ta'aniif carraa gaarii ta'uu danda'eera. Waanti akkasii immoo bakka hundatti hojii irra ooluun isaa komii uummanni mootummaa irraa qabu hir'isuu danda'a.

Kunneen ,hoolaa dha. Hoolaan beeyiladoota manaa keessaa isaan tokko yoo ta'an, marga soorachuun jiraatu. Hoolaan haalluuwwan garaa garaa kan qaban yoo ta'u, hoolaan isaan kun haalluu diimaa ta'e qabu. Hoolaan foon isaanii nyaataf ni oola.

Bineensota biyya kana keessa jiraan keessaa tokko Jaldeessadha. Bineensi kun gurmuudhaan jiraata. Kana irraa kan ka'e dhiibbaa guddaa qaqqabsiisuu danda'eera. Kana irraa kan ka'e lammiileen biyya kanaa bineensa kana baay'ee adamsu. Kun immoo miidhaa guddaa isaan irraan gaheera.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru olmisha boqqolloo fi mishingaati. Oomishni kun oomisha bareedaa Di sadarkaa asheetaa irra kan gahedha. Oomishni qonnaa biyya oeenya Itoophiyaa keessatti lafee dugdaa ta'uun tajaajila.

Maatiin waliin socho'anii hojii hojjetan dinagdee dhuunfaa isaanii qofaa osoo hin taane kan biyyaa keessatti illee gumaacha gaarii kan qabaatanidha. Maatiiwwan kunneen ijoollota isaanii fi saree isaanii waliin gara hojiitti socho'aa jiru.

Kun kophee kan nama guddaa fi koofiyyaa warri Injinarootaa kaawwatanidha. Kopheen kun bifa magaala kan qabu yoo ta'u, hidhaa dheera kan qabuudha. Ejjannaan kophee kanaa baay'ee jabaadha. Halluun koofiyyaa kana maalidha?

kuni dhugaatii alkoolii gosa Wayiniidha. Dhugaatiin kun qaruuraa keessa dhugamutti naqamee saamsamee jira. hammi isaanii baay'inaan sadiidha. Dhugaatiin kun dhugaatii jabaaadha. Barreeffami waa'ee dhugaatii kanaa odeessu irratti barreefamee jira. Halluuwwan qaruuraa dhugaatiin kun keessa jiru himuu dandeessaa?

Shamarran magaalli qalloon hin bareedne takka ija ishee boolla keessa jiru as baastee xiyyeeffannoon ilaalaa jirti . Kana malees, rifeensa uumamaan qabu irratti wiigii namtolchee xaxattee jirti. Dhaqna ishee irratti uffanni homtuu hin mul'atu.

Mana barnootaa keessatti teessoo barattoonni irra taa'an haala gaariidhaan hojjechuun baay'ee gaariidha. Kun hojii irra ooluu dandeenyaan barattoonni akka isaan barnoota haala gaariidhaan hordofan taasisuu danda'a. Kana immoo milkeessuu kan danda'u qaamolee mootummaafi uummatadha.

Siidaalee namoota waanta jajjabaa hojjetanii hedduutu ijaaramee biyya kana keessa jira. Bakki kun namoota akkasii hanga tokko bakka bu'uu waanta danda'uuf jaalattoonni isaanii yeroo argan baay'ee gammadu. Kun immoo maqaa jara siidaan dhaabateefii olkaasuu keessatti qooda guddaa qaba.

Uffanni aadaa biyya kana keessatti namoota baay'eedhaan jaalatamaa jira. Sababiin isaas akka namoonni baay'een fayyadamuu danda'anitti waanta hojjetamaa jiruuf ammayyummaa yeroo ammaa faana deemaa jira. Kunis akka bifa aadaa isaa hin gadhiisnetti hojjetamaa jira.

Miidhaginni daandii miidhagina magaalaa tokkoof baay'ee murteessaadha! Tiraafikoonni daandii irratti sochii konkolaataa fi konkolaachistootaa akkasumas imaltootaa to'atan, ijaarsa daandii adeemtotaa fi konkolaataa adda baasuun beekamu. Kunis balaawwan gara garaa to'achuuf fayyada.

Kopheen kun bifa diimaa ifaa kan qabuu fi kirriiwwan gurraachaan miidhagfaman kan qabudha. Mana bareedaa adii keessa kaa'amanii kan jiranidha. Kopheewwan kunneen uffata lallaafaa irraa waarshaa keessatti kan oomishamani dha.

Iddoon kuni adda babaayii masqalaa jedhama. Namoota uffata adaadii uffatanii shaamaa ibsatanitu mul'ata. Namoonni kunniin sirna gubaa masqalaa irratti hirmaachuf uffata mana amantaa calaqqisiisu uffatanii argamaniiru. Namoonni masqala gubaa jiru.

Paappaayyaan nyaata baay'ee jaalatamaadha. Nyaanni kun baay'ee guddaa ta'uun isaa immoo maatii keessatti hunda walgahuu waanta danda'uuf gabaadhaa baay'inaan bitamuu kan danda'udha. Namoonni baay'een Cuunfaa isaa nyaachuudhaan fayyaa isaanii eeggatu. Kanneen biroo immoo sukkaara uumamaan inni qabutti fayyadamuudhaan soorratu.

Gaazexaa biyya keessa irratti dhimmoonni adda addaa maxxanfamanii argamu. Maqaan gaazexaa kanaa ' Addis Lissaan ' jedhama. Gaazexaa jidduu isaa irra fakkiin gamoo hin xumuraminii ni jira. Kana malees, dhimmoonni siyaas-diinagdee irratti barraa'ee jira.

Kun baanarii walitti dhufeenya Mana Maree Dhaabblilee Amantaa Itoophiyaa fi Dhaabbata miti mootummaa kan ta'e kan Meqedooniyaa jedhamuuti. Kunis waliin hojjachuuf walii galuu isaanii kan agarsiisudha. Barreefami baanarii kana irratti argamu afaan maalitiin barraa'e?

Namoonni baay'een addunyaa kana irra jiraatan meeshaalee gatii jabaa qaban bitachuudhaan itti fayyadamu. Kun immoo keessumaa kan akka sa'aatii fa'aa irratti arguu dandeenya. Kana irraa ka'uudhaan warri maallaqa qabu waanta kana irra oolchata.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun biqiloota gosa addaa addaa kan taa'aniidha. akksuma illee biqiloonni kun bifti isaanii magariisa kan baay'ee bareeduu fi kan baay'ee miidhaguu kan namatti toluudha.

Fedhii barnootaa daa'imman keessatti dabaluuf, hirmaannaa isaanii guddisuun barbaachisaadha. Ijoollonni kunneen bakkeetti fakkii irraa barnoota wal shaakalchiisaa jiru. Kunis sababa rakkoo ijaarsa mana barumsaa yoo ta'u, mootummaan kana furuu qaba!

Kun beeksisa dhaabbata mootummaa Itoophiyaa Itiyootelekoom jedhamuuti. Beeksisi kun ayyaana Cuuphaa sababeeffachuun kuufama garaa garaa gatii gadi bu'aan dhiyeessu isaa himaa jira. Beeksisa kana irra barreeffama akkam akkamiitu mul'ata jira?

Kuni atileetota Itoophiyaa hundi isaanii obboleewwan ta'an yoo ta'an, ijoollee Dibaabaa jedhamu. Isaan keessaa Ganzabee Dibaabaa fi Ijjigaayyoo Dibaabaa warreen beekamoodha. Dudduuba isaanii lafti diriiraanii fi mukkeen gaggabaaboon darbanii darbanii argamu. Baay'inni isaanii shanidha.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun maqaan isaa paappayyyaa kan jedhamudha. paappayyaan ija ykn firii baay'ee godhatee ykn naqatee jira. akkasuma illee paappayyaan kun diimachaa kan jirudha. paappayyaan kun maaliif nu fayyada?

Oromoon abbaa fardaa jedhamee beekama. Faardaan iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti imala. Farda immoo kan ittiin oofu alangaa jerhamuun beekama. Alangaan kun lafa irrati buutee argamti. Lafti isaa waaniin uffifameera

Chaarjeriin meeshaa elektirooniksii bilbiloota garaa garaa chaarjessuuf gargaarudha. Chaarjeroonni kunneen lamaan gulantaa fi humna adda addaa kan qaban yoo ta'u, bilbiloota gosa garaa garaa chaarjessuuf gargaaru. Maqaan bilbiloota isaan chaarjessuu danda'an maal faati?

Kitaaba minjaala irra kaawwamee suura kaafamedha. Kitaabni kunis kan bu'uura qorannoo maxxansaa lammaffaa yeroo ta'u, gadi garagalfamee kan kaafamedha. Halluun kitaabichaa magariisatti kan dhiyaatu yommuu ta'u barreeffamni isaa immoo halluu adiitiini.

lafa uummamaan baayyee bareedaa, hawwataa fi miidhagaa ta'e argaa kan jirrudha. kunis madda galii argamsiisu ta'uu kan danda'udha karaa turistootaa. bosonaafi dhagoolee uummamaan bobbocamanii jiran kan of irraa isstii qabudha.

Kophee namni miila isaatti kaawwatuuf itti gargaarramu argaa kan jirrudha. Kunis uffata irraa kan hojjatamtu yoo taatu maqaan ishee sharaa jedhamuun kan beekkamtudha. Isheenis halluun ishee diimaa fi halluu adiidha.

Biqiltoota naannoo kunuunsuu fi eeguun itti gaafatamummaa fi dirqama jiraattota naannoo sanaati. namichi kun biqiltoota naannoo isaa jiru kana bishaan obaasaa kan jiru ta'uu isaa ni argina. Innis ujummoo bishaan raabsuun obaasaa jira.

Konkolaatonni kun akkuma bifa isaanii kallattii adda addaatti deemaa jiru. Konkolaataa ishee as aantee jirtu kana irra lakkoofsi kuma sagalii fi saddeettamii tokko barreeffamee jira. akkasumas immoo gubbaa isheetti gommaan konkolaataa fe'amee jira.

Kuni meeshaa muuziqaa ittin taphachuufi muuziqaa qindeessuuf oolu kan ta'e, Keeyboordiidha. Meeshaan kun qindeessummaa muuziqaa keessatti meeshaa baay'ee barbaachisaadha. Meeshaan kun bifa gurraacha kan qabu yoo ta'u xiqqoo lafa irraa ol ka'ee argama.

Poolisoota Oromiyaa kan tartiiba galanni alaabaa qabatanii dhaabbatanidha. Poolisoonni gara fuula duraa dhaabbatanii fi kan gara duubaa dhaabbatanii jiran uffata adda addaa uffatanii jiru. Alaabaan isaan qabatanii dhaabbataa jiran kun alaabaa eessaati?

Horii mana keessa jiranidha. Horiin Kun lakkoofsaan hedduudha. Harki namaa ni mul'ata. Horiin kunneen bifa tokko kan qaban yommuu ta'an, tokko garuu magariisa. Horii hamma kana baay'atan maalif mana tokkotti galchanii teechisu?

Akka aardii afriikaatti gamtaa qabu. Gamtaan isaanii kun immoo hariiroo biyyoonni kun waliin qaban guddisuu danda'eera. Kana malees biyyoonni kun walitti dhufanii mari'achuun isaanii akka isaan dhimma aardii isaanii ofuma isaaniitiif furachuu danda'an taasisuu danda'eera.

Qophiin caayaa yeroo ammaa kana karaa miidiyaa OBN darbaa jiru rakkoo uummataa furuu irratti baay'ee fayyadaa jira. Kana jechuun aanga'oonni mootummaa sadarkaa garaa garaa irra jiran gaaffii uummata biraa isaan irratti ka'aniif deebii kennuu akka isaan danda'an taasisaa jira.

Meeshaaleen mana keessaa bakki itti bitamuu fi gurguramuu danda'an tokko bakka kanadha. Meeshaaleen kun hundi isaanii sibiila irraa waan tolfamanii jajjaboo fi ciccimoodha. Kun immoo yeroo dheeraa akka turan kan taasisudha.

Kun meeshaa uffata luuccessuuf gargaaru, kan maqaan isaa kaawiyyaa jedhamuudha. Kaawiyyaan kun bifa lamaan kan hojjatuudha. Inni tokko kan chaarjeffamuu fi inni kaan ammoo Ibiddi irra kaa'amuun eerga ho'ee booda uffata irra oofama.

Akka aadaa saba biyya kana keessa jitaatuutti yeroo baay'ee dhimmoota garaa garaa irratti dhiyaana waliif geessuun baratamaa ta'eera. Kana irraa ka'uudhaan lammiileen biyya kanaa yeroo gaddaafi gammachuu haaka kanaan walbira dhaabbachuu aadeffachuudhaan beekamu.

Weellisaan sirba Afaan Oromoo Caalaa Daggafaa bosona keessa taa'ee jira. Innis gubbaan uffata aadaa uffataee harka isaa aboottatee morma isaa ol qabee taa'aa jira. Dudduuba isaatti jirmi muka guddaa baargamoo ni jira.

Namoota ulee harkatti qabatanii achii as ilaalaa jiranidha. Mataa isaaniitti waan adii hidhatanii jiru. Namni sadi guutummaan guutuutti kan Mul'atan yommuu ta'u, namni tokko immoo luka isaa fi qaama isaa walakkaatu mul'ata. Kopheen isaanii halluu akkamii qaba?

Dhukkuboota hamoo addunyaa kana miidhan hedduu isaaniitu jira. Isaan keessaa tokko Koronaadha. Dhukkubni kun addunyaa kana raasuu danda'eera. Kana waanta ta'eef biyyoonni baay'een miidhama kana damdamachuu dadhabuudhaan baay'ee gadi bu'aniiru. kana malees du'aatii namoota baay'eetiif sababa ta'eera.

Meeshaa amayyaa kan maqaan isaa kaameraa jedhamuun beekkamu yoo ta'u innis suura yookaan ammoo suuraa kaasuun akkasumas suur sagalee waraabuun kan nama tajaajiludha. Kaameraan kun bara kam yookaan bara meeqa dhufe?

Meeshaa muuziqaa walijn walqabatu yommuu ta'u, sagalee guddiftuu funyoo malee hojjetu waliin wal quunnamsiisuun kan dalagudha. Naannoon isaa adiidha. Garuu meeshaan kun halluu biraas qabaachuu ni danda'a. Yeroo baay'ee waldaatti argama.

Gingilchaa midhaan ittiin gingilchuufa gargaaru lafa irra kaa'amee jira. Gingilchaan kun xaafii keessa biyyoo fi wantoota biroo qulqulleessuuf kan tajaajiluudha. Gingilchaan mukaa fi shiboo qaqallaa irraa kan tolfamuudha. Isaan booda mismaaraan walitti qabata.

Aanoleen bakka seenaa uummata Oromoo biratti yoomuu yaadatamaa jiraatudha. Seenaan kun dhiyeenya keessa karaa mootii biyya kana bulchaa tureetiin uummata kana irratti dararaa qaqqabaa turedha. Kana jechuun bara sana keessa diddaa uummanni kun taasisaa tureen bakka miidhamni itti isaan mudatedha.

Biqiltoota dhaabuun faalama qilleensaa kan hir'isuu fi rooba harkisuu keessatti gahee olaanaa kan qabudha. Kana malees, jijjiirama qilleensa baramaa sirriitt kan to'atudha. Biqiltoonni kunneen lamaan akka qabbanaatti kan nu fayyadanidha.

Afuuffeewwan qileensaan guutamanii walitti raraman fannifamanii jiru. Afuuffeewwan fannifaman jala minjaalli pilaastika calaqqisaan irra hafamee jira. Minjaala afuuffeewwan jala jiran irratti dungoon sadii ifaa jiru. Golgaan manaa garmalee diidha. Afuuffeewwan kunneen bifa adda addaa qaba.

Kun gosa kompiitaraa deeskitooppii jedhamuudha. Kompiitarri kun fuula guddaa kan qabu yoo ta'u, appilikeeshinoonni garaa garaa foddaa isaa keesatti argamu. Kompiitarri kun minjaala irra kaa'amee kan fayyadamamudha. malee iddoodhaa iddootti qabatanii socho'uun rakkisaadha.

Kun sangoota midhaan dhahaa jiranidha. Namichi tokko dudduuba sangoota kanaan sangooti kun akka midhaan irra naanna'an gochaa jira. Sangoonni kunneen gaafa dhedheeraa kan qabaniidha. Gosti yookiin maqaan midhaan dhahamaa jiruu kanaa maal jedhama?

Kun faayawwan garaa garaa kanneen mormaa fi quba harkaatti kaawwatamanidha. Meedhaaleen kunneen saanduqa mataa mataa isaanii keessa kaa'amanii jiru. Irra caalatti kan mul'atu faaya quba harkaadha. Meeshaaleen kunneen waan akkamiitirraa kan hojjatamaniidha?

Jabanaan suphee irraa hojjetama. Kana waanta ta'eef biyya kana keessatti namoonni ogummaa isaa qaban hojjechuudhaan bu'aa guddaa irraa argachaa jiru. Kana malees gabaa keessatti gatii madaalawaadhaan waanta argamuuf namni baay'een mana isaatti bitachuudhaan itti fayyadama.

Uummanni Oromoo gosoota afoolaa baay'ee qabaachuudhaan beekama. Kana keessaa tokko Geerrarsadha. Geerrarsi uummata kana keessatti bifa afoolaatiin darbaa kan dhufe yeroo ta'u; Kan geerraramus xiiqiifi dhugaa nama keessa jiru ibsachuufidha. Kun immoo namoota baay'ee biratti baratamaa ta'eera.

Iddoo kanatti wanti nuti amma argaa jirru kun wantoota addaa addaati. iddoon amma argamaa jiru kun iddoo gabaa kan namoonni baay'ee wantoota garaagaraa itti gurguranidha. akkasuma wanti amma argamaa jiru kun suuqii keessatti gurguramaa kan jirudha.

Kun Kophee bifa silipparii qabu yoo ta'u, gogaa irraa kan oomishameedha. Jalli yookiin dhaabbanni isaa pilaastika irraa kan hoojjatamedha. bifti isaa bifa burtukaanawaadha. Kopheen kun yeroo godhatamuu hiikamee erga godhatamee booda deebifamee hidhama.

Kun, biqiloota magariisaa daandii cinaa dhaabatanii jiranii dha. Mukkeen kunneen dheerinaan dhedheeroo fi jirma fufurdaa kan qaban akkasumas baala hammaan giddu galeessa ta;e kan qaban yoo ta'u, biqiloonni kunneen kan akka baargamoo fi bakkanniisa faa dha.

Dhalli namaa uumama kaan irraa kan adda isa taasisu yaaduu danda'uu isaati. Kun immoo waantota miidhaa qaqqabsiisan hedduu irraa akka deebinuuf sababa ta'u. Kana malee namni yakka hojjechuu isaatti amanu dhiifama gaafachuun isaa namoota kaan wajjin jaalala akka qabaatu taasisa.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun gaazixeessituu ykn oduu himtuu kan taatee iddoo kanatti argaa jirra. gaazixeessituun miidiyaa gubbaa irrattibm irratti baatee haasaa gochaa ykn oduu himaa kan jirtudha.

Haacaaluun Hundeessaa nama seenaa fi seerri isa beekudha! Namni kun qabsoo bilisummaa saba Oromoof qabuun, quuqama hawaasa isaaf qabuun, harka diinaan kan ajjeefamedha. Haacaaluun qaamaan argamuu baatus seenaan yoomiyyuu ni jiraata.

Maatii mooraa mana isaanii keessa jiran argaa kan jirrudha. Isaanis haadha abbaa fi ijoollee yoo ta'an haatii fi ijoollee kunneen abbaa isaanii keenyaatti hirkatanii , dhokatanii isa ilaalaa kan jiranidha.

Kun bineensa bosonaa maqaan isaa qeerransa jedhamuu dha. Qeerransi haalluu dabbasaa qaamaa buburree wal makaa kan qabu yoo ta'u, qeerransi bineensota bosonaa sanyii adurree keessatti ramadaman keessaa isa tokko. Qeerransi, foon bineensota biroo soorachuun jiraata.

Meeshaaleen elektirooniksii kun, maqaan isaa reediyoo jedhama. Reediyoon meeshaa elektirooniksii yoo ta'u, chaanaalii reediyoo yookin FM gosa garaa garaa fayyadamuun odeeffannoo sagaleen dabarsa. Reediyoon meeshaalee elektirooniksii yeroo dheeraadhaaf hawaasa tajaajilaa jiran keessaa isa tokko.

Akka biyya keenyaatti mana barnootaa hedduutu jira. Haata'u malee hir'inni barsiisotaa rakkoo guddaa ta'uu danda'eera. Kun uumamuun isaa immoo barattoonni waanta argachuu qaban akka hinarganne taasisuu danda'a. Kanaaf jecha mootummaan yeroo ammaa rakkoo kana furuudhaaf hojjechaa jira.

Itoophiyaan alaabaa mataa ishee kan qabduu fi mallattoon alaabaa kun immoo dhaabbata hedduu keessatti agarsiistuu eenyummaa isaanii ta'uun kan tajaajiludha. Mallattoon alaabaa Itoophiyaa kun iddoo buufata Xiyyaaraa keessatti kan fayyadudha.

Kun beeksisa Dhaabbata mootummaa kan ta'e, kan Itiyoopoost jedhamuudha. Beeksisa kana irratti namooti lama dhaabatanii walitti haasa'aa jiru. Akkasumas barreefamoonni garaa garaa waa'ee dhaabbata kanaa hubannoo uuman barraa'anii kan argamanidha.

Mana foon itti gurguramu keessa namoonni foon gurguran jiru. Baay'inni namoota achi keessa hojjetanii immoo mana tokkoo mana tokkotti gargar ta'uu danda'a. Manicha immoo qalamii adii fi diimaa dibuu danda'u.

Qullubbii adiin fayyaa namaayiif baay'ee gaariidha. Kana waanta ta'eef biyya keenya keessatti namoonni baay'een nyaataaf itti fayyadamu. Nyaata kana immoo qonnaan bultoota isa oomishan irraa argama. Haa ta'u malee baay'inaan waanta hin oomishamneef gabaa keessatti gatiin isaa qaala'aadha.

Bara duriitti uummanni biyya keenyaa manneen mukaa dhoqqee fi citaa irraa ijaaruudhaan itti galuun jireenya isaanii gaggeeffatu. Yeroo ammaa kanatti immoo kana bakka bu'uudhaan bifa ammayyaan qorqoorroo ijaarrachuun kan itti galaa jirudha.

Qaamoleen bishaanii hedduutu jiru. Isaan keessaa laggeen tokko yommuu ta'an, faayidaa garaa garaaf kan oolanidha. Isaan keessaa muraasni dhugaatii bineeldotaa fi bineensotaa ta'uuf, jallisii ta'uudhaan oomisha oomishuu fi kanneen biroof kan fayyadudha.

Kun gamoo reefu ijaaramaa jiruudha. Namoonni gamoo kana ijaaraa jiran, iddoo ijaarsa kanaatti argamu. Gamoon kun ijaaramuuf kolonii yookiin utubaan lafaa ol ba'aa jira. Ijaarsi kun wantoota akka mukaa, simintoo fi dhagaadhaan kan ijaaramuudha.

Gabateen gurraachi kun daree barnootaa qofaa keessatti kan argamu miti. Mana namoota dhuunfaa ijoollota isaanii ittiin barsiifachuu danda'anittis ni argama. Gabateen gurraachi kun boronqii adiin yookiin halluu adiitti dhiyaatan malee hin simatu.

Namoota aangoo ministeera Karooraa fi badhaadhina irratti aangoo qaban yoo ta'an, waliin taa'anii marii kan gaggeessaa jiranidha. Kunis iftoominaa fi itti gaafatamummaa isaanii sirriitti akka ba'ataniif kan sirriitti isaan gargaarudha.

Dhugaatiin Kuni bishaani. Halluun dhugaatii kanaa halluu akkamiiti?. dhugaatii gosa tokko moo gosa garagaraatu jira?. Meeshaan dhugaatiin Kuni keessa jiru maalidha? dhugaatiiwwan kunniin wanti isaan irra teechifamanii jiran halluu akkam fakkaatu Kan qabanidha?.

Finfinneen magaalaa guddittii biyya Itoophiyaa ijaarsota yookiin mallattoowwan daandii agarsisan hedduu qabdu keessaa inni kun tokkodha. Kunis keessummoonni magaalittii seenan bakka deeman yoo dhaban mallattoo kana ilaaluun achi adeemuu ni danda'u.

Nyaata madaalawaa nyaachuun fayyummaa fi jabina qaama keenyaaf baay'ee barbaachisaadha! Nyaatni qaaraa fi muduraalee biroon hojjetamee, buddeen gogaa fi faffataan qophaa'ee jiru kun nama ajajateef kennamuutti jira. Fedhiidhaan namoonni nyaata kana nyaatu.

Godinaalee Oromiyaan qabdu keessaa tokko shawaadha. Godinni shawaa immoo godinaalee afur ofkeessaa qaba. Isaanis Shawaa kaabaa, Shawaa kibba lixaa, Shawaa bahaafi Shawaa lixaa jedhamu. Godinaaleen kunneen uffata aadaa walfakkaataafi sirba walfakkaataa akkasumas nyaata aadaa walfakkaataa fayyadamu. Haata'u malee shawaan kibba lixaa aadaa Guraagee faana xiqqoo walmakeera.

Dhaabbanni adda addaa dhimmoota adda addaa irratti hojjetan beeksisa baasu. Beeksisni kun immoo waraqa guddaadhaan akka namni hunduu arguu danda'utti ba'ee maxxanfama. Halluun beeksisa kanaa cuquliisaa fi bifa samii kan qabudha.

Asxaan kun, asxaa dhaabbata Filiikar jedhamuu dha. Asxaan kun dudduuba adii irratti kan hojjatame yoo ta'u, tuqaawwan wal cinaa jiran lama haalluuwwan cuquliisa fi diimaa qaban akkasumas barreeffama filiikar jedhu of irraa qaba.

Kun Abbootii Gadaa Oromoo Boranaati. Abbootiin Gadaa kun jilaaf kan bobba'an yoo ta'u ulee Abbaa Gadaa kan ta'e Bokkuu gateettii isaanii irra kaawwatanii gara itti jila isaanii gaggeeffatanii deemaa jiru. Wanti Abbootiin Gadaa kun mataatti maratan maal jedhama?

Kun daandii guddaa konkolaataaleen garaa garaa irra deemanidha. Daandiin kun daandii aspaaltii yoo ta'u, konkolaattonni garaa garaa irra imalaa jiru. Namoonni illee daandii kana cinaa deemaa jiru. Daandii kana gara harka mirgaatti maaltu jira?

Meeshaaleen kunneen meeshaalee ji'oomeetieii dha. Meeshaaleen ji'oomeetirii kun, meeshaalee ji'oomeetirii herreegaa yoo ta'an, maqaan isaanii kan akka:koompaasii, sarartuu, rog sadee fi kanneen biroo dha. Meeshaaleen kunneen, gosa barnootaa kan akka:herreega, ji'oograafii, fiiziksii fi kanneen biroo keessatti hedduu faayidaa irra oolu.

Daandii gubbaa namas ta'ee, konkolaataan ni deema. Karaa kana gubbaa konkolaataan deemaa jira. Namni immoo konkolaataa cinaa deemaa jira. Konkolaataa kanaan gamatti immoo, manaa fi namoota asii fi achi deemaa jirantu mul'ata.

Manni rifeensaa dhiirotaa magaalaa baay'ee keessatti bal'inaan argama. Kun immoo warri dhiirotaa akka isaan yeroo gabaabaa keessatti xummuratanii deemaniif gargaareera. Kana waanta ta'eef warri hojii kana hojjetanis bu'aa gaarii irraa argachaa waanta jiraniif itti fufinsaan hojjechaa jiru.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa argaa jirru kun buna ammacamaa jiru argaa jirra. akkasuma illee buna kana kan hammacaa jiru kun dubartii tokkoodha. dubartii buna kan hammacaa jirtu kun eenyuu jedhamti?

Ispoortii hojjechuun ittiin beekamuu fi ittiin badhaafamuuf qofaa osoo hin taane, fayyummaa qaama keenyaa iddootti eeguufis gahee guddaa kan taphatudha. Sababa kanaaf dargaggoonni kunneen shaakala yookiin leenjii ispoortii kana irratti argamu.

Namoonni umuriin dargaggoo ta'anii fi walitti dhufeenya abbaa manummaa fi haadha manummaa qaban yoo ta'u, uffata aadaa halluu adii qabuu fi fiixee isaa irraa immoo kuula qabu uffatanii jiru. Namoonni lamaan kunneen halluu gogaa fuulaa diimaa ta'e qabu.

Konkolaataa xiqqoo bifti ishee halluu cuquliisa qabdu takka daandii irra deemaa jirti . Gosti konkolaataa kanaa Hayuundaay jedhama . Konkolaataa duubaan gamoon ijaaramee hin dhumin ni mul'ata. Daandii moggaa irra mukkeen dhaabbatanii jiru.

Amantaaleen akka addunyaa kanaatti jiran abbootii amantaa qabu. Abbootiin amantaa kun yeroo baay'ee namoota ummuriidhaan jaarsa ta'anidha. Kun immoo waa'ee amantaa sanaa sirriitti waanta beekaniif uummata sana haala gaariidhaan gaggeessuu danda'u. Kun immoo amntichaaf baay'ee fayyada.

Alaabaa biyyoota lamaa kan Itoophiyaa fi Raashiyaa jedhaman yoo ta'u, hariiroo biyyoota kana lamaanii ibsuuf alaabaawwan kaa'amanidha. Alaabaawwan kunneen halluu gara garaa kan hiikaa mataa isaanii danda'e qabanii fi kaayyoo adda addaa qabanidha.

Taappeellaa irratti barreeffamni ' Abbaa Taayitaa Galiiwwan Aanaa Giraar Jaarsoo ' jedhu gubbaa fi jalaan wal duraa duubaan Afaan Oromoo fi Afaan Amaaraan barreeffamee jira. Taappeellaa irraan gara duubatti konkolaataan tokko dhaabatee jira.

Kun daa'imman iddoo guddisa daa'immanii keessatti nyaata nyaachaa jiranidha. Baay'inni daa'imman kanaa shanidha. Daa'imman kun qodaa akka sibiilaatti nyaata nyaachaa jiru. Bakka daa'imman kun taa'an dudduubatti irraa xiqqoo fagaatee maaltu argama?

Kun dubartii miidiyaa Etv irraa oduu dubbisaa jirtuudha. Dubartiin kun istiidiyoo keessa taa'un oduu dubbisaa kan jirtu yoo ta'u, barreeffamni Afaan Oromoon jaltti barraa'e waa'ee oduu kanaa dubbatu ni argama.

Buna akaa'uun seera mataa isaa qaba. Kana jechuun yeroo sana abidda itti baay'isuun akka bunni sun gubatu taasisa. Kana malees namoonni akaa'an sun irra tursiisuu hinqaban kun taanaan bunni sun kaayyoo yaadameef sanaa ala ta'a.

Kuni haroo odoloota qabudha. Odoloota kanneen irratti manneen jireenyaa kan irratti ijaaramaniidha. Haroon kun bosonaan marfamee argama. Gara olirra ammoo samiin bifa hurrii qabu ni jira. Bakki kun bu'aa bayii fi tulluuwwan xixiqqoo kan qabuudha.

Kun sa'aatii sibiilaa kan harkatti hidhatamuudha. Sa'aatiin kun bifa Arrowa qaba. Sa'aatiin kun keessa isheetii sibiila sochootuun sa'aatii lakkoofti. Sa'aatiin kun bakka itti argamtutti wantoonni kanneen biroo maa faa'atu argama?

Odaan Uummata Oromoo biratti hiika guddaa qaba. Mukti kun baay'ee guddaa gaaddisa bal'aa qabudha. Kana malees gannaa bina baala kan hin arcaafanne ta'uun isaa immoo adda isa taasisa. Kanaafi kanneen biroo irraa ka'uudhaan Sabni kun jalatti jaarsummaa taa'a.

Manneen haaraan yeroodhaa gara yerootti ni ijaaramu. Mana qofanosoo ji taane karaanis ni ijaarama. Gatuu meeshaan ijaarsaaf barbaacjisu immoo barbaachisaadh. Fakkeenyaaf konkolaataan lafa qotee baasu ijaarsaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef, dirqama jiraachuu qaba.

Meeshaan manaa kun maqaan isaa, igingilii jedhama. Meeshaan kun marga halluuwwan garaa garaa dibaman irraa kan hodhame yoo ta'u, nyaata gosa garaa garaa keessa kaa'uuf kan fayyaduu dha. Meeshaan kun, halluu fi boca bareedaa ta'e qaba.

Dhiironni baay'een yeroo rifeensa irratti dheeratu mana rifeensaa deemanii sirreeffatu. Meeshaan ittiin rifeensa muran kun immoo meeshaa ammayyaa yommuu ta'u, humna ibsaa fayyadamee dalaga. Rifeensa sadarkaa barbaadaniin meeshaa kana fayyadamanii murachuun ni danda'ama.

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Kun nama konkolaataa gubbaa irratti fe'iisa fe'aa jiruudha. Namni kun konkolaataa gubbaa koruun ba'aa kana irratti hidhaa jira. Namoonni kan biroo ammoo lafaa dhaabatanii ba'aa kana itti kennaa jiru. Bakka kana konkolaattoni kan biraas ni argamu.

Namoonni baadiyyaa jiraatanis ta'ee kan magaalaa jiraatan, yeroo wal argan wal haammatanii wal dhudhungachaa ho'isanii nagaa wal gaafatu. Namoota sadan kana duuba harroonni ba'aa baatanii jiran lama duuba namoota kanaa jiru.

Gamoon dhaabbata Itiyoo Teeleekoom fageenya irraa mul'ata. Gamoon kun karaa tokkoon guutummaan guutuutti fuulleedhaan kan uwwifameedha. Gubbaa irraa barreeffamni ' Itiyoo Teeleekoom ' jedhu Afaan Ingiliffaan barreeffamee jira . Asxaan isaaniis gamoo gubbaa jira.

Gamoon biyya kana keessatti baay'inaan ijaaramaa jira. Kun immoo lammiileen biyya kanaa akka isaan waanta mijataa keessa jiraatan isaan taasisuu danda'a. Kana malees abbootiin qabeenyaa baay'een isaanii gamoo kana ijaaruudhaan waantota hedduu keessatti hojjechaa jiru.

Kunneen namoota uffata aadaa Oromoon miidhaganii harkatti habaaboo fi marga qabatanii ayyaana Irreechaa kabajuu deemaa jiranidha. Fuuldura kanatti ammoo dubartoonni uffanni isaanii alaabaa Abbaa Gadaatiin faayame ni argamu. Dubartooti kun margaa fi habaaboon ala waan biraa maal harkaa qabu?

Kuni Taappellaa sibiila irraa hojjatamee fannifameedha. Taappellaan kun kan baankii Awaashi. Taappellaan kun utubaa sibiilaa irratti fannifamee jira. Taappellaa kana irratti barreefami afaan Ingiliffaan barraa'efii asxaan baankii Awaash irratti argama. Dudduba isaa biqilootatu jira.

Konkolaataa magaalaa guddaa tokko keessa otoo deemaa jiruu dhaabbatee jiru argaa kan jirruufi kunis nama fudhachuuf kan dhaabbatedha. Namni itti deemaa jira. Gamoo guddaan karaa kana cinaatti argamaa jiru kun maqaan isaa maal jedhama?

Meeshaan kun, maqaan isaa jottanii jedhama. Jottaniin meeshaa taphaa keessaa isa tokko yoo ta'u, meeshaan kun gabatee dirree ispoortii fakkaatu yoo ta'u gabatee kana irra taphattoonni digdami lama akkasumas wanti kubbaa miilaa fakkaatu haalluu adii qabus ni jira.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaanii argaa jirru barattoota oolmaan daa'imminii kan taa'aniidha. akkasuma illee barattoonni kun boqonnaa baa'anii toora galanii nyaata nyaachuudhaaf harka isaanii dhiqachaa kan jiranidha. barattoonni kun uffannaan isaanii wal fakkaataadha.

Namoonni biyya kanaa alaabaa isaanii baay'ee jaalatu. Kun immoo bakkeewwan baay'eetti akka isaan ittiin boonan taasisa. Kana irraa ka'uudhaan namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti lammummaa isaanii baay'ee leellisu. Keessumaa namoonni dorgommii hedduu irratti injifatan alaabaa kana olkaasuu jaalatu.

Kuni biqiltuu avokaadoo dallaa mooraa nama jalatti dhaabatee guddataa jiruudha. Cinaa isaatti dallaan simintoo irraa ijaarame dheerina laffarra kan qabutu jira. Avookaadoon muka guddaa yoo ta'uu firii kennuuf guddatee gahuutu irra jira.

Damma reefu ba'ee osoo gagaa isaan adda hin ba'iin jirudha. Dammi Kun saayinaatti naqamee osoo hin cuuffamiin jira. Saayinaan daamma baatu kun immoo adiidha. Kan saayinichi irra kaa'amee jiru kun minjaala moo teessoodha?

Kun gosa dhugaati alkoolii hin qabne mangoo jedhamuudha. Dhugaatiin kun muduraa maangoo irraa kan hojjatamu yoo ta'u, dhugaatiin kun qodaa pilaastikaatti naqamee jira. Halluun dhugaatii kana arrowadha. Maangoon kun teessoo irra kaa'amee jira.

Riiqicha dulloomaa jalli isaa banaa qabuu fi galteewwan dhagaa fi simintoon qofa hojjatame mul'achaa jira. Samiin duumeessa yookan hurrii adiin guutamee jira. Riiqicha kan fuuldura biqiltuuwwan gaggabaaboon dhagaa irra marganii jiru.

Hirriba malee jiraachuun nama kamitti iyyuu ulfaataadha. Namni jiraachuuf hirriibni dirqama isa barbaachisa. Kan rafan immoo mana keessa waan irra ciifamu buufatanii rafu. Iddoo ciisaa sana immoo kopheen akkasumas wantoonni biraa jiraachuu danda'u.

Mana barnootaa Halluu adda addaan faayamtee ijaaramedha. Halluun man barumsichaa keellootti dhiyaata. Mana barnootaa kana keessatti alaabaa gosa saditu dhaabbatee jira. Inni tokko alaabaa Itoophiyaa yeroo ta'u kan hafan lamaan immoo kan naannoo Oromiyaa fi kan abbaa gadaati.

Kun gaazexeessaa istiidiyoo taa'ee oduu dubbisaa jiruudha. Gaazexeessaan kun suufii bifa daalacha qabuu fi karabaatii gurraacha uffatee oduu dubbisaa jira. Sagalee guddiftuun naannoo laphee isatti hidhameefii jira. Dudduuba gaazexeessaa kanaatti wantoota akkamiitu argama?

Kun Iddoo awwaalaa namoota baay'eeti. Iddoo awwaalaa kanatti siidaaleen garaa garaa namoota garaa garaaf dhaabatanii jiru. bakki kuni marga illee ni qaba. Siidaan kun bifa adii kan qabu yoo ta'u simintoo fi dhagaa irraa kan ijaaramedha.

Meeshaaleen kunneen maqaan isaanii soofaa jedhama. Soofaan kun teessuma namaa yoo ta'u, oomishoota dheedhii kan akka gogaa, sibiila fi kanneen biroo faa irraa hojjatame. Kana malees, minjaalli sibiila irraa hojjatamee fi haalluu warqee qabus ni jira.

Firiin mukaa kun, kuduraa fi muduraa keessaa isa tokko yoo ta'u, maqaan biqiltuu kanaa loomii jedhama. Loomiin firii dhandhma dhangagga'aa ta'e kan qabu yoo ta'u, jarmii garaa garaa ajjeessuuf nyaata keessatti cuunfamee ni naqama.

Kun misooma haroo Wanciitti hojjatameedha. Haroon Wancii bakka uumamaan baay'ee bareedaadha. Bakka kanatti misoomni itti dabalamee daranuu baay'ee bareedee jira. Kunneen mana tarree galuun naannawa haroo kanaatti ijaaramanidha. Bantiin manneen kana bifa magariisa qaba.

Namoonni kunneen namoota lakkoofsan sadii ta'an lama dubartoota tokko immoo dhiira umuriin xiqqaa ta'e qabau yoo ta'u, namoonni kunneen paarkii keessatti farda kooraan koranii gulufsiisaa jiru. Paarkii kana keessa biqiloonni magariisni ni jiru.

Dhugaatiin gosa adda addaatu jira. Kana yeroo jennu immoo dhugaatii akka nyaataatti gargaaruu fi kan akkasumaan namni bashannanaaf jedhee dhugu ta'uu danda'a. Dhugaatiin maangoo fi dhugaatiin abukaadoo warreen baay'ee beekamoodha.

Daa'imman oolmaa daa'immanii keessa oolan namoota isaan hubachuu danda'an argachuun isaanii guddina gaarii akka qabaatan taasisa. Kun immoo biyya keenya keessattis bakkeewwan baay'eetti hojii irra oolaa jira. Kana waanta ta'eef maatiin bakka oolmaa isaanii sirriitti itti yaaduu dhimma qabanidha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaanii argaa jirru kun namoota baay'ee taa'anii waltajjii irra jiranidha. namoota kana keessaa namni lama gara fuula duraatti asi baa'anii taa'anii waltajjii irratti marii gochaa ykn haasaa gochaa kan jiranidha.

Obbo Dammaqaa jedhamu. Itti Sanaa muummicha ministeeraa Itoophiyaati. Sagalee guddiftuun kan miidiyaawwan adda addaa isaan fuldura naqamee jira. Isaan keessaa kan faanaa isa tokko. Sagalee guddiftuun hafan sunneen kan miidiyaalee hawaasaa kamiiti?

Yeroo dhiyoon asitti ega erga muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahimed gara aangooyti dhuganii as, namoonni waliin ba'anii duula biqiltuu dhaabuu irratti hirmaatu. Namoonni kun boolla qophaa'e keessa biqiltuu dhaabaa jiru.

Kitaaba mata dureen isaa "Guuboo Seenaa" jedhu, kan asoosamaa fi saayinsiisaa, kan Beekan Gulummaatiin barreeffamedha. Qola kitaaba kanaa irra nama guddaa tokkoo fi daa'ima tokkotti mul'ata. Namni guddaan kun abbaa gadaati.

Kuduraa fi muduraa keessaa tokko kan ta'e kun, maqaan isaa moosee sukkaaraa jedhama. Mooseen sukkaaraa kun dhandhama hedduu mi'aawaa ta'e kan qabu yoo ta'u, biyyee keessatti kan guddatu biqiltuu hiddi isaanii nyaataman keessaa isa tokko.

Manni bifa adii qabu tokkotu bosona keessatti argama. manni kun mooraa margaan uwwifame keessatti argama. Ala isaatti ammoo namoonni fi beelladoonni manaa fuuldura mooraa kanaa jiru. Dudduuba isaan ammoo bosona rukkaa fi biqiloonni garaa garaa ni argamu.

Namoonni biyya kana keessa jiraatan baay'een isaanii hojii boonsaa ta'e hojjechaa jiru. Kana jechuun namoonni kun hojii itoo hintuffatin hojjechuudhaan nyaatanii bulu. Kana irra darbees namoonni jireenya isaanii fooyyeffatan baay'eedha. Kun immoo namoonni kaanis kana ilaalanii akka isaan jiraatan taasisuu danda'eera.

Asxaan kun, asxaa Baankii Daldala Itoophiyaa dha. Baankiin Daldala Itoophiyaa baankii Itoophiyaa keessatti umurii isa dheeraa qabu yoo ta'u, baankiin kun qabeenyummaan isaa kan mootummaa federaalaa Itoophiyaati. Asxaan kun, haalluu gurraacha keelloo hedduu bareedaa ta'e qaba.

Wantoota bu'uura dhala namaatti jedhama keessaa Wal quunnamtiin saalaa isa tokko yommuu ta'u, Kun immoo kan bira ga'amu karaa fuudhaaf heerumaatiini. Kana jechuun immoo karaan biraa fuudhaaf heerumni dhala namaaf barbaachisaadha jechuudha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun faaya miidhaginaa ykn faaya bareedinaa mooraa irraa hojjetamee mormatti kawwatamee deemamuudha. innis halluu bareedaa fi miidhagaa tahe kan qabuu fi kan namatti toluudha.

Kuni Bineelda mana kan ta'e hoolaadha. Hoolaan kun bifa adiifii rifeensa furdaa qaba. Hoolaan kun gaafa gaggabaabaa fi maramaa ta'e qaba. Hoolaan kun iddoo lafa margaa magariisa ta'ee fi iddoo diriiraa ta'e dhaabatee jira. Hoolaan kun qaamni isaallee furdaadha.

Namoonni baay'een biyya kana keessatti Foon baay'ee jaalati. Kana waanta ta'eef namoonni kun nyaata kana haalota baay'eetti fayyadamuudhaan nyaataaf itti fayyadamu. Kun immoo akka isaan nyaata kana hin nuffine taasisuu danda'a. Kana waanta ta'eef baay'ee fayyadaa jira.

Dooktar Gammachiis Dastaan nama beekamaa biyya kanaaf, keessumattu naannoo Oromiyaaf gumaacha jajjabinaa kennuun beekamudha. Dooktar Gammachiis Dastaan miidiyaa irratti gorsaa fi tumsa dargaggootaaf kennuun isaanii ni himama. Mana barnootaa dhuunfaa isaanii ni qabu.

Meeshaa yeroo baayyee bakka hojii yookaan waajjira keessatti argamudha. Kunis tessoo namni irra ta'uufi kan meeshaa irra kaawwatanidha. Akkasumas teessoo meeshaa kana irra meeshaa elektirooniksi kan ta'e kompuutarri irratti argama.

Namoonni kunneen, uffata aadaa saba Oromoo ta'e uffatanii sirbaa fi ragadaa jiru. Uffanni aadaa saba Oromoo kun haalluu adii kan qabu yoo ta'u, kana malees uffanni kun of irraa kuula diimaa ta'e qaba. Namoota kana duuba biqiloonni magariisni ni jiru.

Kuni intala bareeddu uffata aadaa uffattee buna osoo dhugduuti. Bakka isheen teessee buna dhugdu kanatti, fuudura isaatti hixaanni aarfamee jira. Intalli kun Fannoo morma isheetti hidhattee jirti. Bakki isheen teessee jirtu kun kaaffee iddo buunniifi shaayiin itti gurguramudha.

Suuraan kun kan argisiisu mana xiqqaa qorqoorroo irraa hojjetame yommuu ta'u kannen isa biratti walitti qabamanii jiran immoo akka madda anniisaa ifaatti yookaan qoraan ta'uun kan tajaajila kennuu danda’u dha.